Abezempilo benelisa lokunceda abantwana abancane abahlaselwe yimikhuhlane njalo bayabancedisa ukuthi banqobe leyo mikhuhlane ngokubapha imithi ehlukeneyo

Kuqakathekile ukuthi abazemphilo, nxa besiyahlola indawo elemikhuhlane eyehlukeneyo, bagqoke imphahla ezibancedisa ukuthi labo bengahlasela yimkhuhlane yena leyi abayihlolayo emphakathini.

Abezempilo nxa behlola indawo elemikhuhlane bayagqoka impahla ezibancedisa ukuthi labo bengahlaselwa yiyonaleyi imikhuhlane abayabe beyihlola ekhona emphakathini

Imithi iqakathekile emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abantu abalabantwana abancane labo babahambise kwabezempilakahle ukuze labo bathole imithi engebancedisa ukunqobela imikhuhlane eyabe ikhona.

Abezempilo nxa behlola imithi eyehlukeneyo, bayagqoka impahla eziqakathekileyo ezibancedisa ukuthi labo bengahlaselwa yimikhuhlane yonaleyi abayihlolayo.

Abezempilo nxa sebehlole indawo elemikhuhlane bayenza ngobunengi babo bazencedisa abantu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo njalo babanike imithi engabanceda

Kuqakathekile ukuthi imikhankaso yonke kumbe imihlangano eyenziwa ngabezempilo iqakathekiswe kuhle ngabantu ngoba iyabazisa abantu ngezindlela ezehlukeneyo zokuqobela imikhuhlane eyabe isikhona emkhathini.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bahlole imizamba yethu njalo bathole izindlela ezehlukeneyo engabe ihlasele imizimba yethu ngaphakathi

Abezempilakahle bayafika emphakathini begqoke impahla zabo ezibancedisa ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane behlole abantu ngemikhuhlane ehlukeneyo engabahlasela emphakathini njalo bebaphe lemithi engabancedisa.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bahlole abantu abahlukeneyo emphakathini abahlaselwe yimikhuhlane njalo babaphe usizo oluphezulu abangaluncedisa ukuthi banqobe leyo mikhuhlane.

Abezempilo benelisa ukuhlola abantu emphakathini ngemithi . Ngemikhuhlane eyehlukeneyo njalo benelisa ukunika abantu imithi engabancedisa ukunqoba leyo mikhuhlane eyabe ibahlasela.

kuhle ukuthi abantwana bananzelele njalo kubonakale abantwana bethontiselwa bethola imithi etshiyetshieneyo engabancedisa ukuthi banqobe emikhuhlanei etshiyeneyo ehlasela abantwana

Abezempilo nxa behlola umuntu olomkhuhlane bayagqoka impahla eziqondileyo ezibancedisa ukuthi labo bengahlaselwa yimikhuhlane leyi njalo lokhu kuyabancedisa ukuthi imikhuhlane leyi ingamemetheki.

Abezempilo nxa sebehlolile bahlolisisa ngemikhuhlane bathola imikhuhlane ehlasela abantwana bayabuya emphakathini bamemezele ukuthi abazali balethe abantwana njalo bayabanika usizo oluphezulu

Abezempilo nxa behlola imikhuhlane endaweni lapho okulemikhuhlane khona bayagqoka impahla ezibancedisa ukuthi labo imikhuhlane ingacini isihlasela bona imizimba yabo.

Abazempilo kubomabonakude bayabhala ngezindlela ezehlukeneyo imikhuhlane esihlasele abantu njalo bayafundisa abantu izindlela zokuthi abantu benganqoba njani leyo mikhuhlane

Emphakathini ukuthola amanzi kuqakathekile ngoba amanzi ayimpilo emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi amanzi abawatholayo emphakathini abe ngahlanzekileyo

Abezempilo bayeza emphakathini bazohlaba abantu amajekiseni ahlukeneyo ancedisa abantu ukuthi banqobe imkhuhlane ebahlaselayo ekhona emkhathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bahambele yonke imikhankaso eyenziwa ngabezempilo besazisa abantu ngezindlela ezehlukeneyo zokunqoba imikhuhlane .

Kuqakathekile ukuthi abantu behambele yonke imikhankaso eyenzwa ngabeze mpilo kumbe imihlangano yonke eyenziwa ngabe zempilakahle ukuze bazi ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo langezindlela zokunqoba imikhuhlane

Amanzi aqakathekile kakhulu empilweni zabantu, njalo kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ahlambulukileyo ukuze bangahlaselwa yimikhuhlane ethize.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo beze emphakathini bazekwazisa abantu ngemikhuhlane ehlehlukeneyo njalo langezindlela zokunqoba imikhuhlane ekhona, njalo benelise lokunika labantwana abancane usizo.

Kuqakathekile ukuthi yonke imihlangano eyenziwa ngabezikhulu zempilo encedisa ukwazisa abantu ngemikhuhlane langemithi eyabe isikhona, abantu beyihlanganele leyo mihlangano.

Abezempilo bayathola isikhathi lapho abahambela khona abantu emakhaya besiyabatshela ngemikhuhlane etshiyeneyo langezindlela ezehlukeneyo zokunqoba imikhuhlane.

Abezimpilo banelisa ukuxoxisana labantu ebehlukeneyo abahlaselwe yimikhuhlane yenqondo njalo bayaba ncedisa njalo baba hambise lasezibhedlela lapho labo bantu abanakekelwa khona.

Abezempilo benelisa ukuhlalisana labantu emphakathini abahlaselwe yimikhuhlane yegqondo. Babazise ngezindlela eziqondileyo zokunqobela leyo mikhuhlane njalo babancedise loku bahambisa ezibhedlela.

kuqakathekile ukuthi abezempilakhle baze emphakathini ngobunengi babo bazefundisa abantu ngezindlela ezitshiyeneyo zokuhlalisa inqondo zabo zingahlaselwa yimikhuhlane yenqondo etshiyeneyo engabangela ukuthi umuntu ecine esephambana umncabango

Abantu emphakathini kufanele bagqugquzelwe ukuthi bahambe ezibhedlela ukuze benelise ukuyithola imithi engabancedisa ukuthi baqinise amasotsha omzimba abo ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane.

Izibhedlela zilusizo kakhulu emphakathini konke lamakilinika ngoba abantu benelisa ukuthola usizo ngemikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselileyo njalo lemithi.

Kuqakathekile ukuthi ubantu emphakathini bahambele ezibhedlela ukuze benelise ukuthola ulwazi njalo benelise ukuhlolwa lemizimba yabo kutholakale imikhuhlane engabe ibahlasele njalo lemithi beyithole khonala.

Izibhedlela ziqakathekile emphakathini njalo lapho ezikhona kufanele ukuthi zibe seduze labantu emphakathini ukuze benelise ukufinyelela ezibhedlela lula njalo masinyane.

kuqakathekile ukuthi ezibhedlela lasemakilinika abezempilo abanjengabo dokotela labo mongikazi bande kakhulu ukuze wonke umuntu ozayo esibhedlela enelise ukuthola usizo

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuhlale kuhlanzekile njalo kungahlaselwa yimikhuhlane edalwa yikungahlanzeki ngoba yikho lapho abantu abathola khona ulwazi ngokwezempilakahle

Kuqakathekile ukuthi abantwana labo abasakhulayo benelise ukuthola ulwazi oluvela kwabezempilakahle ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo benelise ukufunda kuhle ngokwezempilo.

Ukufunda ngokwe zempilo kuqakathekile njalo kuhle ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukufunda kuhle ngokwezempilo, ukuze benelise labo ukuzinakekela besemzini yabo emphakathini.

Ukufunda ngokwemithi kuqakathekile njalo ukufunda ngokwezempilo kuhle kakhulu ngoba abezempilakahle benelisa ukuncedisa abantu abayehlukeneyo abakhona emphakathini abahlaselwe yimikhuhlane.

ukufunda ngezempilo kuhle kakhulu emphakathini njalo kuhle ukuthi abantwana abasakhulayo babelezifiso zoukufunda ngezempilo ukuze labo benelise ukuthuthukisa impilo yemphakathi yabo

Kuhle ukuthi abezempilo, bafundise lentsha esakhula. Ngezindlela ezehlukeneyo, zokulondoloza umphakathi ekuhlaliseni umphajathi uhlanzekile, njalo ungahlaselwanga yimikhuhlane ethize ehlala ikhona emkhathini.

Kuqakathekile ukuthi labantwana bafundiswe ngezempilo ukuze nxa bekhula bazi ngezindlela ezihlukeneyo zokuhlala endaweni ehlanzekileyo bengahlaselwanga yimikhuhlane etshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi emphakathini ezibhedlela kwakhiwe izakhiwo ukwenzela ukuthi abantwana abafisa ukuyafundela ezempilakahle bekwanise ukuphathisa emphakathini.

Abezempilo ngemitshina yabo benelisa ukuhlola imithi eyehlukeneyo njalo benelisa ukuthola imikhuhlane ngaleyo mitshina esetshenziswayo ezibhedlela.

Abezempilo bayenze imikhankaso ehlukeneyo lapho abatshengisa khona abantu njalo bechasisela abantu ngezindlela ezehlukeneyo zokunqoba imikhuhlane ekhona.

Ezibhedlela lasemakilinika kuyatholakala imbheda lapho abantu abenelisa khona ukulala abagulayo njalo khonapho embhedeni yonaleyo bayanikwa usizo oluphezulu.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela, lamakilinika lazo zonke indawo lapho abantu abathola khona impilo. Lezo ndawo zakhiwe ngobunengi emphakathini ngoba abantu abanengi bahlaselwe yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zakhiwe ngobunengi, njalo dude labantu emphakathini. Ukuze abantu nxa behlaselwe yimikhuhlane benelise ukufinyelela ezibhedleleni.

Izibhedlela lamakilinika zindawo ezimbili eziqakatheke kakhulu ezimpilweni zabantu lezondawo. ngoba khonale, siyenelisa ukuthola imithi encedisa ukuba sinqobe imikhuhlane etshiyeneyo.

Izibhedlela lamakilinika ziqakathekile lezondawo emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi zakhiwe ngobunengi ukuze abantu emphakathini bathole usizo ngezindlela zokunqoba imikhuhlane khona

Kuqakathekile ukuthi abantu ezibhedlela lasemakilinika bagqugquzelwe ukuthi emphakathini bazi ngokunengi kulezondawo ukuze abezempilakahle babancedise ngemikhuhlane ekhona.

Kuqakathekile ukuthi nxa uzizwa uhlaselwe ngumkhuhlane uhambele kwabezempilo ukuze bakuphe imithi ephezulu njalo engakuncedisa ukuthi unqoba yiloba yiphi imikhuhlane eyabe ikuhlasele emzimbeni wakho.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela, amakilinika lazo zonke izindlu lapho okutholwa khona impilo ,lezo ndawo zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze abantu bonke benelise ukuthola usizo.

Abezempilo bayasebenzisa imitshina yabo eyehlukeneyo ebancedisa ukuthi bahlole ingaphakathi yabantu abahlaselwe yimkhuhlane njalo batholele labo bantu imithi engabancedisa.

Abezempilo lemitshina yabo esezingeni eliphezulu benelisa ukuhlola ingaphakathi yemizimba yethu iloba ngamathambo kumbe leminye imikhuhlane njalo bathole losizo

Abezempilo bayenelisa ukuhlola ingaphakathi yemizimba yabantu abaza lemikhuhlane etshiyeneyo njalo bayasebenzisa imitshina yabo esezingeni eliphezulu ukuhlola leyomizimba njalo bathole lezingcazelo eziqondileyo

Kuqakathekile ukuthi nxa ulomkhuhlane ongaphakathi komzimba wakho uhambele kwabeze mpilakahle ngoba benelisa ukuhlola lowo mkhuhlane njalo bakuphe imithi ephezulu ukuze uncediseke

Abezempilo bayayenza amalanga lapho abenza khona imikhankaso yabo ukuze bazise abantu ngemikhuhlane ehlukeneyo ehlasela emzimbeni yabo ingaphakathi yabo njalo bazise abantu langemithi yakhona.

Abezimpilo benelisa ukuhlola imikhuhlane eyehlukeneyo ehlasela abantu engabonekaliyo phandle kodwa engaphakathi eyenza abantu balokhe belimala imizimba yabo, njalo baya bapha imithi engabanceda.

Abezempilo benelisa ukuhlalisana labantu emphakathini baxoxosana ngezindlela ezehlukeneyo ezokuqobela imikhuhlane etshiyeneyo eyabe ingaphakathi kwemiziba yabantu engabonakaliyo phandle.

Ezindlini lapho okuhlolwa khona imithi, kuyatholakala imithi etshiyetshiyeneyo, esetshenziswa ngabezempilo ukuze benze imithi encedisa abantu ezibhedlela ukuqoba imikhuhlane,

Abeze mpilo benelisa ukuhlola ingaphakathi yemizimba yethu njalo benelisa ukusebenzisa imitshina ehlukeneyo ukuze babone ukuthi ngaphakathi kwemizimba yethu kwenzakalani.

Izindlu lapho okwenziwa khona imithi zilusizo njalo lemitshina leyi encedisa abeze mpilakahle ukwenza imithi iqakathekile ngoba iyabancedisa ukuwenza imithi elusizo kakhulu ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okuhlola khona imithi lalapho okuhlolwa khona imikhuhlane eyehlukeneyo zilondolozwe lezo zindlu zihlale ezihlanzekileyo ukuze nxa abezempilo bezazisebenzisa lezo zindlu bezisebenzise kuhle.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ilusizo kakhulu ngoba ezindlini lapho okwenziwa khona imithi iyenelisa ukuncedisa abezempilakahle ukuthi benze imithi yonke ngokupheleleyo

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho abezempilo abahlola khona imithi kutholakale yonke imitshina ikhona ngokupheleleyo njalo leyomitshina ibe isezingeni eliphezulu ukuze abezempilo, abezempilakahle baphutshise kuhle imisebenzi yabo.

Izindlu lapho abazempilo abenza khona imithi zilusizo kakhulu emphakathini lasesibhedlela. Njalo lezozindlu kuqakathekile ukuthi zilondolozwe.

imitshina yonke encedisa abezempilo ukwenza imithi iqakathekile ngoba imithi ilusizo kakhulu emphakathini njalo iyancedisa abantu abanengi kakhulu emphakathini

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kutholakale izindlu lapho okuyenziwa khona imithi njalo lakhonale imithi iyenziwe kuhle ukuze iyenelise ukuncedisa abantu abanengi emphakathini abahlaselwe yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bananzelele omama abakhulelweyo labantwana njalo babaphe usizo oluphezulu ukuze banqobele imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo emizimbeni.

Kuqakathekile ukuthi yonke imitshina esetshenziswa ngabezempilo khonale ezibhedlela . Ilondolozwe kuhle njalo igcinwe kuhle ukuze yenelise ukunqobela abantu abehlukeneyo abahlaselwe yimikhuhlane.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilakahle ukuphutshisa imisebenzi yabo yokwelapha izigulane iqakathekile kakhulu, njalo kuqakathekile ukuthi lasezibhedlela khonale ilondolozwe kuhle.

Imitshina ilusizo kakhulu kwabezempilo ngoba iyancedisa izigulane ezitshiyeneyo ukuphutshisa njalo iyabancedisa ukuze bayelaphe lezo zigulane masinyane njalo leyo misebenzi ibelula.

Abezempilo balemitshina ehlukeneyo abayisebenzisayo ukuhlola umphakathi wonke njalo leyo mitshina ilakho ukuhamba ihlola imikhuhlane etshiyeneyo engabe ikhona emphakathini.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabeze mpilakahle iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi ezibhedlela khonale leyo mitshina ilondolozwe kuhle ngabeze mpilakahle ukwenzela ukuthi leyo mitshina ihlale ibancedisa

Imitshina yonke ezibhedlela kufanele ukuthi ilondolozwe kuhle ukuze ihlale isikhathi eside incedise abantu abagulayo ezibhedlela labezempilakahle.

Imithi ilusizo kakhulu ezibhedlela njalo kulezinsuku sekulemitshina encedisa abezempilo ukuthi begcine kuhle imithi khonale ezibhedlela njalo imithi ihlale isesimeni esilungileyo khonale.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ilusizo njalo iyancedisa ukuthi abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane leyo mitshina.

Imitshina ilusizo kakhulu emphakathini njalo iyancedisa abantu abezempilo ezibhedlela ukuthi baphutshise imisebenzi yabo yokwelapha izigulane masinyane njalo leyo msebenzi ibalula futhi ezibhedlela

Ezibhedlela kulemitshina esetshenziswa ngabezempilo ekuncediseni abantu abaza lemikhuhlane etshiyeneyo njalo leyo mitshina iyabancedisa abezempilo ukuthi bahlole ngemikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo abantu.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilakahle odokotela labomongikazi ilusizo kakhulu ezibhedlela ngoba iyabancedisa ukuthi baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane.

Imitshina ilusizo kakhulu emphakathini ngoba iyenelisa ukuthi abantu baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane yonke eyenziwa ngabezempilakahle ezibhedlela njalo imitshina le iyayenza imisebenzi ibelula njalo iyenzeke masinyane.

Imitshina ilusizo kakhulu kwabezempilakahle ukuze benelise ukuncedisa abantu njalo lokuhlola abantu ingaphakathi yabo ukuze njalo babanike imithi engabancedisa okungabe kubahlasele.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ilusizo, ngoba iyabancedisa ukuthi banike abantu bonke abagulayo usizo oluphezulu, abahlaselwe yimikhuhlane futhi lemithi bayayithola ezibhedlela.

Imitshina ilusizo kakhulu ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi labezempilo bayinanzelele imitshina bayisebenzise kuhle njalo bayilondoloze ukuze ibancedise ngokupheleleyo ekuyelapheni izigulane ezitshiyeneyo.

Yonke imitshina encedisa abazempilo ukuncedisa izigulane ilusizo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi imitshina yonaleyo itholakale yonke iphelele ezibhedlela ngoba izigulane ziyanda kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kulondolozwe kuhle yonke imitshina abayisebenzisayo abazempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane njalo leyo mitshina ihlaliswe isesimweni esilungileyo.

Imitshina ilusizo kakhulu kwabezempilo ngoba iyabancedisa ukuphutshisa imisebenzi ehlukeneyo etholakala ezibhedlela. Njalo iyabancedisa ukuthi belaphe abantu abahlaselwe yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi yonke into esetshenziswa ngabezempilo ukuncedisa izigulane ezibhedlela ilondolozwe kuhle ukuze benelise ukuncedisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Imitshina esetshenziswa ngabezempilakahle iloba imncane iqakathekile ngoba kungayisiyo abantu ezibhedlela abenelisi ukuthola usizo olwaneleyo oluvela kwabezempilakahle.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo iqalathekile kakhulu ezibhedlela ngoba yiyo eyenza abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile kakhulu ezibhedlela lasemphakathini ngoba yiyo encedisa abantu emphakathini ukunqoba imikhuhlane etshiyeneyo kumbe ukulimala okwehlukenyeo okuyabe kuhlasele abantu

Imitshina yonke iloba ngemincane esetshenziswa ngabezempilo kuqakathekile ukuthi igeziswe ngemithi eyehlukeneyo ukuze leyo mitshina ibulaleke imikhuhlane eyabe iyithwele.

Imtshina yonke esetshenziswa ngabezempilo iloba ngemincane iqakathekile ukuze abezempilo benelise ukuphutshisa imisebenzi yabo yokwelapha izigulane masinyane njalo leyo misebenzi iba lula

Izinto zonke ezisetshenziswa ngabezempilo ezitholakala ezibhedlela ziqakathekile iloba yizinto ezincane zilusizo kakhulu ngoba ziyabancedisa abezempilo ekuphutshiseni yonke imisebenzi yokwelapha izigulane.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ilondolozwe kuhle njalo igcinwe kuhle ezibhedlela ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside incedise abaze mpilakahle

Kuqakathekile ukuthi abantu ezibhedlela bayilondoloze kuhle yonke imitshina abayisebenzisayo iloba ngemincane ukuze yenelise ukubancedisa nxa bephutshisa imisebenzi yabo yokwelapha izigulani.

imithi ilusizo kakukhulu ebantwini emphakathini njalo kulezinsuku abezempilakahle sebenza imithi ehlukeneyo kungayisikho ukuthi bayenza eyokunatha kuphela sekutholakala legcotshwa emzimbeni yabantu

Kuqakathekile ukuthi sonke emphakathini sazi ngemithi ehlukeneyo njalo sazi lokuthi imithi le incedisa ukwelapha mikhuhlane bani emzimbeni yethu njalo ukuthi isentshenziswa njani ekwelapheni imikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke eyesintu ekhona emphakathini lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi, abantu emphakathini bazi kuhle ngayoleyomithi ukuze bancediseke kuhle, emphakathini ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi imithi yonaleyi ifundise abantu bonke ngezindlela zokuthi ingasetshenziswa njani ukuze abantu nxa beyisebenzisa beyisebenzise kuhle leyo mithi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngemithi ehlukeneyo. Etholakala ezibhedlela lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi. Lokuthi leyo mithi isetshenziswa njani ekwelapheni imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi isetshenziswe kuhle ngabantu njalo labezempilakahle bafundise abantu izindlela eziqondileyo zokusebenzisa leyomithi.

Imithi ilusizo olukhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi ibonakale imithi isiza ngamabhokisi amakhulu ingena ezibhedlela ukuzenceda abantu abahlaselwe yimikhuhlane.

Imithi yonke itholakala ezibhedlela lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi. Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle baze emphakathini bazefundisa abantu ngezindlela ezokusebenzisa leyo mithi, lokuthi leyomithi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani emizimbeni yabantu.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini, njalo kuqakathekile ukuthi imithi iyande emphakathini ukuze wonke umuntu okhona emphakathini enelise ukwazi ngemithi njalo enelise ukwelapha imikhuhlane.

Imithi ilusizo kakhulu njalo emphakathini njalo ukwazi ngemithi eyehlukeneyo emphakathini kuhle ukuze wenelise ukunqobela imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ehlasela umphakathi.

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke encedisa abantu emphakathini itholakale ikhona, njalo labantu bazi ngayo leyo mithi ukuze benelise ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ukufunda ngemithi kuqakathekile ukuze wenelise ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Njalo ensukwini zalamhlanje sokulemithi encedisa izifuyo ezinje ngezimvu.

Imithi ilusizo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi imithi itholakale ngobunengi emphakathini ukuze incedise abantu ukunqoba imikhuhlane ehlukeneyo.

Ukufunda ngemithi kuqakathekile ukuze nxa udinga imithi wenelise ukuyiqamba ngamabizo. Njalo wenelise ukuyiqamba nxa ukuna ukuyithenga ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi.

Kulusizo kakhulu ukuthi abantu emphakathini benelise ukuthola ulwazi ngemithi eyehlukeneyo. Njalo benelise ukuyisebenzisa leyo mithi ngendlela eziqondileyo ezitshiwo ngabezempilakahle.

Kuyancedisa kakhulu ukuthi nxa abezempilakahle bencedisa izigulane kube lemithi eceleni ukuze izigulane nxa sezisemakhaya senelise ukuncediseka ngemithi yonaleyi.

Imithi ilusizo kakhulu njalo ukwazi ngemithi yonke kuqakathekile ukuze wenelise ukuncediseka nxa kuyikuthi uhlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo ekhona emphakathini.

Imithi iyancedisa ukwelapha imikhuhlane eminengi emphakathini njalo ukutholakala kwemithi ezibhedlela lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuze abantu bancediseke ngemikhuhlane.

Imithi ilusizo kakhulu emphakathini njalo kuhle ukuthi abantu emphakathini benelise ukufunda ngemithi eyehlukeneyo ukuze benelise ukuzisebenzisela leyo mithi nxa bebodwa.

Imithi iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi abazempilakahle bafundise abantu empakathini ngemithi eyehlukeneyo lokuthi leyomithi incedisa ukwelapha mkhuhlane bani emzimbeni

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngemithi ehlukeneyo. Njalo abezempilakahle kuhle ukuthi bafundise abantu labo ngemithi ukuze benelise ukuzisebenzisela njalo Bazi ukuthi leyo mithi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani emzimbeni lokuthi isetshenziswa njani.

Imithi ilusizo kakhulu ekwelapheni imikhuhlane yonke ehlasela abantu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngezindlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi.

Imithi ilusizo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngabezemithi ukuze benelise ukuyisebenzisa leyo mithi nxa bebodwa ezindlini

Kuqakathekile ukuthi imithi itholakale ikhona iminengi esibhedlela lasendlini lapho okuthengiswa khona imithi njalo labezempilakahle bafundise abantu ngezindlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi ehlukeneyo

Imithi iqakathekile kakhulu njalo abezempilakahle kuhle ukuthi baze empakathini bazoyaziza abantu ngemithi ehlukahlukene njalo lokuthi leyo mithi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani emizimbeni

Imithi iqakathekile njalo ilusizo kakhulu emphakathini ngoba abantu abagulayo benelisa ukuwusebenzisa ukuze banqobe imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo.

Imithi yonke esetshenziswa ngabezempilakahle ilusizo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafundise abantu emphakathini ngezindlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi.

Imithi ilusizo kakhulu emphakathini njalo iyancedisa abantu ukuthi banqobe imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ekhona emkhathini ebahlaselayo.

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi abantu emphakathini bayifundiswe leyo mithi ngabezempilakahle ukuze bazi kuhle ngezindlela eziqondileyo zokuyisebenzisa.

imithi ilusizo kakhulu emphakathini njalo ukwenelisa ukufunda ngemithi kuqakathekile ukuze wonke umuntu emphakathini athole usizo ngemithi yonale ngokwazi ukuthi isetshenziswa njani

Abezempilo bayafaka amalanga lapho abanakekela khona abantwana abancane ngokubapha imithi njalo bahlole lemizimba yabo ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela emphakathini.

kuqkathekile ukuth abezempilo baze emphakathini bazencedisa abantu abahlaselwe yimikhuhlane njalo bancedise labantwana bonke abancane ukuze labo imikhuhlane yonale ingabahlaseli

Kuqakathekile ukuthi kube labantu emphakathini abazinikelayo ukuze bancedise abantwana abancane abahlaselwe yimikhuhlane ekubancediseni njalo lasekufundeni ngezinto ezehlukeneyo ezitholakala esikolweni.

Abezempilakahle bayancedisa abantwana emphakathini njalo bayenelisa ukubanika usizo oluphezulu njalo bayadinga futhi usizo oluvela emphakathini ukuze abantwana bonke bathole impilo.

Abezempilakahle bayancedisa abantwana abancane abahlaselwe yimikhuhlane iloba abasanda kuzalwa bayabancedisa njalo babaphe usizo oluphezulu lokuthi banqobe imikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi labantwana abasakhulayo banakekelwe ngezempilo ukuze labo nxa bekhula bazi ngendlela eziqondileyo sokulondoloza umphakathi wabo ungahlaselwa yimikhuhlane

Ezibhedlela bayanakekela abantwana abancane abahlaselwe yimikhuhlane njalo ababandluli ukuthi engabe ehlaselwe ngumkhuhlane bani. Bayamnika usizo oluphezulu olungamncedisa.

abantwana abancane emphakathini bayahlaselwa yimikhuhlane njalo bayaludinga usizo oluphezulu oluvela kwabezempilakahle ukuze benelise ekunqobeni imkhuhlane etshiyeneyo ebahlaseayo

Abezempilakahle balemitshina ehlukeneyo ebancedisa ukuthi baphutshise yonke imisebenzi abayiyenzayo khonale ezibhedlela njalo leyo mitshina iyabe isezingeni eliphezulu.

Emidlalweni etshiyeneyo eyabe iyenziwa emphakathini kuqakathekile ukuthi abezempila kahle batholakale bekhona ukuze benelise ukuncedisa abantu abehlukeneyo abahlaselwe yikulimala okutshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi labantwana abancane benelise ukuthola usizo oluvela kwabezempilakahle njalo bahlolwe lemizimba yabo ukuthi bengabe behlaselwe yimikhuhlane bani.

abezempilo balemitshina emincane abayisebenzisayo ukuthwala imithi yabo njalo leyo mitshina bayayilondoza ukuze ibancedise khonale ezibhedlela

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafike emphakathini bazefundisa abantu ngezindlela ezehlukeneyo zokunqoba imithi njalo banike abantu lemithi engaqinisa amasotsha omzimba.

Abezempilo benelisa ukuhlola umuntu oyabe egula kumbe elimele njalo bemnike lezincazelo ezingamsiza kakhulu bemuphe lemithi engamncedisa ukuthi elapheke.

ezibhedlela benelisa ukunakekela abantwana abancane abahlaselwe yimikhuhlane njalo bayabapha usizo oluphezulu ukuze banqobe imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaseleyo emzimbeni yabo

Imithi iqakathekile, njalo kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi, itholakale yonke imithi ikhona njalo iyandil ukuze incedise abantu emphakathini ekwelapha imikhuhlane.

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zilusizo njalo kuqakathekile ukuthi emphakathini zakhiwe ngobunengi ukuze abantu benelise ukuthola imithi emphakathini eduze.

Izindlu lapho okwenziwa khona imithi silusizo kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazinanzelele lezo zindlu njalo zibe losizo olukhulu lemithi ihlale ikhona kulezo zindlu.

Ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuthi yonke imithi itholakale ikhona njalo ezindlini zonalezi imithi ilondolozwe kuhle ngabantu abasebenza khonale.

Imithi ilusizo kakhulu emphakathini njalo izindlu lapho okuthengiswa khona imithi kufanele zakhiwe ngobunengi njalo zithengise imithi ngobunengi ukuze abantu emphakathini bathole imithi.

Imithi ezibhedlela lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kufanele itholakale yonke njalo ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle leyomithi.

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi ziqakathekile njalo lezo zindlu kuhle ukuthi zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze wonke umuntu athole imithi ngokupheleleyo njalo engabancedisa emizimbeni yabo.

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zilusizo kakhulu emphaakathini njalo kuqakathekile ukuthi zande ngobunengi ukuze abantu emphakathini benelise ukuthola yonke imithi abayidingayo.

imithi ilusizo kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zande ngobunengi bazo ukuze abantu bone emphakathi bahole imithi

Imithi ilusizo kakhulu emphakathini yikho kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zakhiwe ngobunengi ukuze zincedise abantu emphakathini banqobe imikhuhlane.

Imithi yonke ilusizo njalo kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ilondolozwe imithi ukuze iyenelise ukuncedisa abantu emphakathini.

Kuhle ukuthi abezempilo bazi ngemikhankaso yabo emphakathini bazofundisa abantu ngezindlela ezehlukeneyo zokunqoba imikhuhlane ekhona emkhathini njalo lezindlela ziyafundisa ukuze abantu banqobe.

imikhankaso enziwa ngabazempilo ilusizo kakhulu ngoba abantu emphakathini benelisa ukuthola ulwazi ngemikhuhlane njalo benelisa ukuthola ulwazi ngezindlela zokunqoba leyo mikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi abenza ngemikhankaso beze emphakathini abezempilakahle bazencedisa abantu emphakathini kanye labantwana bonke abasakhulayo

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilo iqakathekile, njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini beyihambele leyo mkhankaso ukuze bathole ulwazi ngemikhuhlane lezindlela zokunqoba leyo mikhuhlane.

Abezempilo bayayenza imikhankaso ehlukeneyo .Lapho abafundisa khona abantu ngezindlela ezehlukeneyo zokunqabela imikhuhlane yonke ekhona emkhathini .Njalo bayabapha lemithi .

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini babone abezempilo ngemikhankaso yabo izindlela ezehlukeneyo zokulondoloza imizimba yabo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane.

Odokotela labomongikazi bayeza emphakathini bazehlola abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo bayahlola labesifazana ngemikhuhlane yonke ebahlaselayo njalo babaphe usizo.

Abezempilo bayahlola imikhuhlane etshiyeneyo esebantwini njalo benelisa ukunika abantu laba imithi besebenzisa amajekiseni ehlukeneyo angabancedisa ukuthi bangqobe le imikhuhlane.

Abezempilo ngemikhankaso yabo beza emphakathini, benelise ukwazisa abantwana abangamankazana ngemikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo njalo langezindlela ezehlukeneyo zokulondoloza imizimba yabo.

Abazempilo behlome ukuncedisa abenza imidlalo ehlukeneyo, bayabayenzela amagwaliba lapha abafundisa khona abezempilo izindlela ezehlukeneyo zokuhlalisa imizimba ilungile.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abancane abahlaselwe yimikhuhlane eyehlukeneyo kumbe abenza imidlalo eyehlukeneyo bathole usizo oluvela kwabezempilo.

Nxa usenza imidlalo ehlukeneyo, kuqakathekile ukuthi khonale ezindaweni lapho abenzela khona imidlalo, kutholakale abezempilo bekhona ukuze nxa abezemidlalo belimala, abezempilakahle babancedise.

kuqakathekile ukuba nxa usenza imidlalo ehlukeneyo uhambele kwabezempilakahle ukuze bakuhlole njalo benelise lokukupha imithi engakuncedisa ukuqinisa amasotsha womzimba wakho.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ilusizo ngoba eminye incedisa labantu abenza imidlalo ehlukeneyo khonale lapha abenzela khona imidlalo ,ibancedisa ukuthi benqobele loba ekulimaleni okwehlukeneyo.

Imitshina ilusizo kakhulu ezibhedlela ngoba iyancedisa abezempilakahle ukuthi baphutshise imisebenzi yabo yokwelapha izigulane masinyane njalo iyabancedisa ukuthi bahlole kuhle ingaphakathi yemizimba yabantu.

Kulusizo kakhulu ukuthi imithi yesintu itholakale isakhona emphakathini ukuze iyenelisa ukuqobela abantu abehlukeneyo abayabe behlaselwe yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo ekhona emphakathini.

Imithi yesintu iyancedisa abantu emphakathini ukwelapha imkhuhlane ehlukeneyo, njalo leyo mithi kulusizo kakhulu ukuthi abezempilakahle bayisebenzise ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo khonale ezibhedlela.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu emphakathini njalo kuhle ukuthi imithi yonaleyi emphakathini itholakale iluhlaza ukuze yenelise ukuncedise abantu abahlukeneyo abahlaselwe yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu yonke etholakala endaweni loba ngaphi ilondolwezwe kuhle njalo ihlale iluhlaza ukuze iyenelise ukuncedisa abantu abahlaselwe yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu ilondolozwe kuhle ihlale iluhlaza ukwenzela ukuthi nxa abantu sokufanele ukuthi ibancedise itholakale isesimeni esilungileyo ukuncedisa imikhuhlane.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi leyomithi ilondolozwe ngabantu emphakathini ukuze yenelise ukubancedisa imikhuhlane etshiyeneyo.

kuqhakathekile ukuthi imithi yone yesintu ilondolozwe kuhle iloba ingaphi ezigangeni kumbe ezibandeni bayilondoloze kuhle abantu emphakathini ukuze incedise imikhuhlaqne

Kuhle ukuthi imithi yesintu itholakale iluhlaza ngoba nxa iluhlaza iyenelisa ukuncedisa abantu ukunqoba imikhuhlane eyehlukeneyo ebahlaselayo emphakathini.

Imithi eyesintu nxa ibonakala ifakiwe emagabheni lapho abantu abayenelisa khona ukuyibona kuhle kulusizo kakhulu ukuze abantu bonke ephakathini benelise ukuthola imiti.

Imithi yesintu iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi labezempilakahle bayinanzelele leyo mithi itholakale isithengiswa lasezindlini lapho okuthengiswa imithi.

Imithi yesintu kuqakathekile ukuthi abantu beyilondoloze kuhle lapho lalapho eyabe ikhona. Ukuze nxa behlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo benelise ukuyesebenzisa.

Ukusebenzisa imithi njalo lokulandela izindlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi yesintu kuyancedisa ukuze leyo mithi iyenelise ukuncedisa imikhuhlane etshiyeneyo esemzimbeni yabantu njengokuchola imithi okufanele ukuthi icholwe

Imithi yesintu isinanzelelwe ngabezempilo njalo isitholakala lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi isetshenziswa njalo incedisa abantu abahlaselwe yimikhuhlani ezibhedlela.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu ngoba iyenelisa ukubulala imikhuhlane ehlukeneyo ehlasela abantu njalo kuhle ukubona limithi sisetshenziswa ngabezempilakahle.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu emphakathini ngoba abantu benelisa ukunqobela imkhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo njalo imithi yonaleyi kuqakathekile ukuthi ihlale iluhlaza nsuku zonke.

Imithi yesintu esithuthukisiwe yafakwa ezingeni eliphezulu ngabezempilakahle. Esithengiswa ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi. Iyanceda kakhulu.

Sokuleminye imithi yesintu esisetshenziswa lasezindlini lapho okutholwa khona impilo ukuze incede izigulane ezitshiyeneyo njalo lokhu kuhle ngoba kuyatshengisela ukuthi imithi yesintu isinanzelelwe.

Kuqakathekile ukuthi lemithi yesintu ibonakale emphakathini isinanzelelwe ngabezempilo, abezempilakahle labo sebebonakala beyisebenzisa leyo mithi ekuncediseni izigulane ezehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bananzelele imithi ehlukeneyo eyesintu njalo kubonakale leyo mithi abezimpilakahle sebeyisebenzisa lasekuncediseni izigulane ezitshiyeneyo esibhedlela.

Imithi yesintu isinanzelelwe njalo yananzelelwa ngabezempila kahle ngoba isisetshenziswa lasezibhedlela ukuncedisa izigulane ezihlukeneyo ukunqoba imikhuhlane.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bayinanzelele leyomithi benelise lokuyisebenzisa khonale ezindlini lapho okuncediswa khona abantu abagulayo.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu emphakathini ngoba iyenelisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngokuthathwa kwezimpande lamahlamvu ezihlahlakazana ezitshiyeneyo.

Kuhle ukuthi imithi ibonakale iluhlaza ukuze yenelise ukuncedisa abantu abehlukeneyo emphakathini abahlaselwe yikhuhlane njalo abezempilakahle bayabhala ngezindlela eziqondileyo zokuyisebenzisa leyo imithi yesintu

Imithi yesintu ilusizo kakhulu emphakathini njalo, kuqakathekile ukuthi leyo mithi, ihlale uluhlaza mihla lamalanga ukuze abantu ibancedise ukwelapha imkhuhlane

Kulusizo kakhulu ukuthi imithi yesintu itholakale, njalo abantu emphakathini benelise ukuyisebenzisa leyomithi ukuze bancediseke ngemikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo.

Abezempilo kulezinsuku ,sebeyinanzelele kakhulu imithi yesintu njalo abezempilakahle sebetholakala beyithengisa imithi yonale eyesintu okutshengisela ukuthi ilusizo kakhulu emphakathini.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini. Njalo kuqakathekile ukuthi abantu leyo mithi beyisenzise ngedlela eqondileyo ukuze leyo mithi yenelise ukwelapha imikhuhlane yabo.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi lapho etholaka khona ezindaweni ezinjengegangeni lasezivandeni ilondolozwe kuhle njalo abantu bayibone usizo lwayo imithi leyo yesintu.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu empakathini njalo kuhle ukuthi ibonakale iluhlaza lokhu kutshengisela ukuthi abantu empakathini bayayi nakekela kuhle beyilondoloza kuhle njalo

Imithi yesintu ilusizo njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bayisebenzise kuhle ngoba kuleminye echolwayo njalo sokusiba leminye esiyinathayo ekudleni njalo eminye siyayigcoba emizimbeni yethu